Niraba n bɛ boɣali ni n gbiri salima bi paɣantirila ko biɛɣu puuni ka gbubi gbambihi ka so gbubi ŋmani buɣuli ka shab tam zuɣusaa ka kpalaŋsi ʒɛ bi luɣuli shab bɛ kantiŋa ka paɣa so ʒɛya n so chinchin ʒiɛ ka bia so ʒɛya o bi yɛ niɛma ka bi shab tooi kuɣa n niŋ gbambili maa puuni tihi bɛ bi nyaanga

Daani ka sokam diri o daabilim ka so ʒiyaka tuya bɛ o tooni ka sima bɛ baskɛt puuni ka o tooi naanzuu niŋ kapu giriin puuni ka so ʒi n baɣa o o nyaanga so kpaai naanzuu niŋ parantɛ puuni ni sima ka yɛ liiga ʒiɛ ka gahandili daa loori ʒɛ bi nyaanga kpalansi mini so tam di puuni

Moɣuni ka zibira nima mini yoniɣi kuli guuri gindi taba ka loori nima be bɛ sunsuuni yonari maa kuli deela moɣu maa zaa ti'waɣala waɣala kuli be moɣu maa katiŋa ka di sheŋa mirina ka bɛ zaa kuli be mokuma puuni ka so tam loori maa zuɣusaa ka sheba mee be loori maa puuni lihiri ba.

Nuu n gbubi kapu piɛlli ka ti sabinli bɛ di puuni parantɛ nimaayi n tam kapu sabinli zuɣu ka keek bɛ di zaɣ yinga puuni buku nim pa di zuɣu ka kolba tamya ka ti sabinli bɛ di puuni laɣari gba pa teebuli maa zuɣu ka loɣu tamya ka mori sa di puuni pateesa ʒiɛ bɛ di puuni

Paɣa n ʒiya n tori sakoro o torila banchi mini nyuli ka nohi kuli kalisi bɛ o nyaanga ka parantɛ ʒɛ o sani ka furaayton gaɣili bɛ di puuni parantɛ gba n ʒɛ baɣo maa ka tahali ʒɛya ka kom bɛ di puuni duw ʒɛla o nyaanga ka paɣaso ʒɛya ka tabi o shee ka so ʒiya n diri Alizama ka ʒi kuɣu zuɣu ka linsi kuli pɛ n gilo tihi n kuli galisi o nyaanga ni tandi yili

Moɣali ni ka ŋarim dibaayi bɛ di puuni ka piɛri bɛ di zaaha puuni niraba ata biɛla zaɣ gaŋ puuni ka niraba ayi bɛ zaɣ yini puuni ka di bɛ mori ni tihi ku gilla bi luɣuli kam ka bi zaa bi yɛ liiga nia yino konko n yɛ liiga ʒiɛ ka wuhi o nuwa

Duu mboŋɔ ka teebuli nima ayi be dipuuni ka bɛ zaŋ kopu sabla n tam teebuli nima maa zaɣa yinga zuɣu ka tiivi yiliya ka boɣasi tam dipuuni ka di luɣili ni ka filaawa pooti zaya ka tiŋa maa ka di nyɛ biraw ka bɛ zaŋ zaɣa sabinli soŋ nimaani di luɣili ni ka bɛ kuli paaki buɣisi shelsi n kuli shebishebi di puuni.

paɣa n-zaŋ nyɛpɔbirigu pɔbi o nyee ka paɣiri o nuhi o nyaaŋa paɣ' so zaya ka kpabi bia o gba pɔbi li mi ka so mi gba ʒi tiŋa ka zaŋ nyiŋgokɔrigu niŋ o nyiŋgoli ni ka motonima ayi za bɛ nyaaŋa ka bi' so za bɛ nyaaŋa ka tabi o shee ka do' za o luɣili ka gbubi gaɣili ka bɛ kuli sa tihi o nyaaŋa ni mɔri

Tankpaɣu puuni ka niriba be dipuuni gbiri salima ka so kuli toori ko'biaɣu ka paɣa so be dipuuni n yelsiri kom ka bɛ nyaanga puuni kuli biɛni ka ambirada nima kuli sansaya ka so ye liiga sabinli ka nyaɣi tandi zaya ka so mee toori tandi maa chena ni o ti kpaagi bahi ka bi'so za bɛ nyaanga ka bi piri namda.

Daani ka sokam ku chɛni ginda do so chɛnimi ka pili keep piɛlli ka paɣa so ʒiya n kohari kpaakpa ka di pa toroko nim zuɣu so nyaɣa baaji ʒi Loori zuɣu ka so pili hɛlmɛnt ka pata nim mini anbirɛla nim ku gili luɣuli kam ka bɛ bolli nim bɛ bi nyaanga

Loori ka niriba kuli kpenshebsi loori maa puuni ka gbibi gaɣa sheba ʒi loori maa tooni ka sheba ʒi di nyaanga ka bɛ lo dari pa loori maa nyaanga ka bia so zaya ka bi piri namda ka za palli maa luɣuli loori maa nyɛla kala yelo loori maa nyaanga tihi kuli galisimi di tiŋa ka mori kuli galisi.

Palli zuɣu m boŋɔ ka bipuɣinsi ayi ʒi gbambihi ka bidibsi tuhiri yino maa ʒila gbambili piɛlli ka yino maa ʒi gbambili pinki ka ti'waɣala waɣala kuli za nimaani di mini pooli waɣala ka tankpaɣu maa kuli nyɛ tankpa ʒee.